Yeya matye i dipi dok kala kome ki wero makwar ki ma blue waneno bene ni i wi yeya man tye bendera pa lobo makilwongo ni Uganda yeya pire tek adada pol kare dano tiyo kede me ngolo pi i wi nam jo mukene bene tiyo ki yeya me mako rec.

Coo madwong gitye piem tuko makilwongo ni rugby kama kinenone i ye ni jo mukene bongo gi otemo bedo mablue ayaka jo mukene kor bongogi otemo bedo mablack, waneno ni jo mukene gubuto abuta kayaka jo mukene gitye cungo acunga gitye ka laro odilo, odilo rugby otemo bedo cel ki papai

Dano madwong gitye odok pii nam dok waneno ni ka ma dano ogure iye ni odure ki kweyo ma kilwongo ni beach waneno bene ni inget dok nam tye godi pol kare dano cito idog piika tukko tuko mapatpat ma ikine aye romo bedo odilo ki tuko ki kweyo.

Mutaka madwong gugure kacelu ka ma kilwongo ni pak ma dok waneno ni pol weny gubedo mutoka takci dok kala komgi ti matar wanen bene ni diwor oromo dok mac ti ka care ki iteng gudi madwong adida

Dano gucung acunga dok gitye ka wer ka ma waneno ni ngat otelo wigi tye dako ma oruko bongo macol dok oketo gin mo ingut en en bene oruko otok akwar iwiye ki inge en waneno tye ngat acel ma oruko bongo matar romo bedi gitye ka wero wer lega.

Ot gurofa ma wiye tye matangula waneno bene ni ot man tye i gate dok ot man bene tye ki tang macol inge ot man bene waneno lwaki odi madwong adada ot man tye ot matek adada dok pol kare kitiyo ki matafali madwong me yubone.

Dako ma oruko kor bongo dok oyeyo baket iwiye bedo iwaci en tye ka cato mugati dok inge dako man waneno mutoka macol ma tye ka ngwec bedo iwaci dakoni ttye kanya kigoyo iye moo dok yo ma en tye ka wot iyeni otemo bedo golo golo.

Waneno mutoka madwong ma i kine iye tye taxi ka yaka ma kilwongo ni kosta pol mutokane weng gutemo bedo matar waneno bene ni tye dano madwong ma gitye ka gugure pa mutoka man twero bedi gin gitye luwot dok gimito tic ki mutoka man me cito i kabedo mapat pat waneno bene ni itenge tye odi madwong adada.

Jobi ma gugure agura jobi obedo lee lum ma cal ki dyang ento gin komgi col dok pol kare nongo tunggi cek bene ogom jobi obedo lee mager adada dok dano lworo gin gicamo pot lum pol kare dano culo cene me cito idi game park ka neno lee man bene.

Dano ma oruko jaket ma orange ki otok ma otemo bedo tartar omako odilo icinge dok waneno ni en omako odilo basket ball basket ball obedo tuko mamit adada dok kituko ki cing pol kare dano maro tukone.

Kic madwong ma gugure kic gibedo dok gitiyo kacelo pol kare gin gilimo atura me coko mocce ma meggi ma gitiyo kwede me yubo moogi moo kic lim adada dok pol kare dan tiyo kwede me timo jami ma dwong ma i kine iye tye me cango wang bur.

Dyangi madwong tye ka wot iyo dok waneno ni tungi bor dok tar ki i bor piny wano lakwat dyangi ma oruko bongo mabulu dyangi kigwokogi piringo cak ma megi ki laar ma kitiyo kwede me yubo jami mapatpat.

Kic ma giti i bonggi kic gimaro tic lakacelo dok pol kare bonggi bedo ka ma nongo ceng pe romo o iye dak nongo woo bene pe iye kic gimaro limo atura me toto mojegi ma gitiyo kede me yubu moogi moo kic lim adida

Dyangi aryo ma kiriyo tal i ngutgi wanenobene ni dyang acel kome tye macol ka yaka acel kome kwar tar dyangi man tungi boco. Pol kare dano bene tiyo ki dyangi me pur.

Daktari ma gitye ka baro dano dok wanno ni i kingi tye co aryo ma guboyo komgi ki bongo ma bulu dok bade bor gin kono guruko roc matar i cingi i kingi waneno ni tye ngat acel ma oruko gin ma

Poto anyogi ma pud gitino anyogi obedo cam ma pol kare dano maro pitone i i kare kot dok kitiyo kwede me timo jami madwong adada ma ikine iye tye me acama ka yaka jo mukene bene girego anyogi dok ginongo moko ma gimyeno doko kwon pi meno anyogi pire tek.

Laco ma ocung acunga i dog pii dok en tye ka mako rec waneno ni laco man tye ka tic ki goli goli pol kare dano tiyo kwede me mako rec ento nongo iromo mako rec acel acel keken en aye oweko jo mukene gitiyo ki net.

Cuk ma kitye ka cato iye jami madwong adada ka ma waneno ngat mo ma oruko kor bongo ma pink ocung acunga i cuk man waneno i kin jami ma kitye ka catone tye nyanyan, labolo ki wotamelom kacel ki mucungwa bene waneno ni tye mego mo ma obedo abeda.

Lutini madwong ma gubedo abeda ka ma mukene tiya awobe ka yaka mukene bene tiya anyera wanenoni anyaka acel oruku bongo ma bulu ka yako war macol ityene ka ma lutino mukene bene wanenoni gubedo abeda ilum ka yaka ju mukene gubedo lamal romo bedo ni gubedo i te varanda

Laco ma oruko kor bongo labade bor mungolongolo waneno ni en tye ka yubo mac en bene oruko cawa i cinge ka yaka bene tye ki gulab i cinge doki wiye oruko elmet ma yelo dok kiyo tye i wange bedo wai en tye ki diro me yubo mac.